Mpaka otapu holoka oshikunino shomatama, omatama ohaga longithwa onga oshitowalekithi miikulya yetu, aantu yamwe ohaye gali omayihu no gena uundjolowele.

Oondjepunda yakuutumba mongulu yawo yenongelolo yataalela koshipelende opo yavule okukwatako kehe shoka taalongwa motundi esiku ndyoka.

Aantu mboka haya zi popepi nomilonga ohaya yulu oohi, opo ya vule okumona iipalutha yawo yesiku kehe nokudhi landitha wo ya vule okumona iiyemo. Oohi odhi na uundjolowele nohamu adhika oovitamine dhi ili nodhi ili ngaashi oovitamine B12 novitamine E.

Aanafaalama yamwe oye na iikunino ha yi zi iikwamboga yi ili noyi ili, noha ye yi landitha meni lyoshilongo no kondje wo yoshilongo, ya vule oku mona mo iiyemo yawo, mbyoka tayi ya gwanithile po oompumbwe dhawo dhesiku kehe.

Aantu mboka haya zi puupepi momilonga ohaya yaka yule oohi opo ya vule oku mona iipalutha, kakele kwaashoka ohaya yulu woo oohi opo ya vule oku mona iiyemo mbyoka tayi yakwathele noompumbwe dhayo dhesiku kehe.

Otapu holoka ondjuhwa yOshiwambo, oshimbombo nenge oshithima, omboga, uutama nuunyanga noshowo onamunate yokwiikulula yoCocacola.

Mpaka ota pu holoka aanasikola yokoshiputudhilo shopombanda shaUNAM poshituthi shawo shoshipe. Oshituthi shika ohashi wunganekelwa aanasikola mboka ta yiilongele elaka lyoshiwambo no ha shi ningwa momwedhi etalala shimbika.

Aawambo ohaya pulula omapya gawo opo ya vule oku kuna iilya, omakunde, omapungu, oofukwa no sho tuu. Ano mepya omo haya kutha iipalutha yawo yesiku kehe.